Kohamma ni damma shee bi kohari baaji nima ka chɛ alabusaa bi lahi kohari cheeni nima baaji nim ŋo shɛŋapala teebuli zuɣu ka alabusaa nima maa bi zaŋli yili ŋun ʒiya ŋo kpala noosi maskzaɣ sabinli ka zaŋ sari piɛlli vuli o nyingoli ka ʒi miri cheeni nima maa

Kohamma ni damma shee bi pa boraadɛ nima ka chɛ alibarisa bi lahi pa naanzu maha ka chɛ zahama ban kohari maa tooni paɣasara ayi n kpabi bihi ka paɣasari yino ŋun bɛ bi tooni la yɛ liiga piɛlli ka gbubi bia

Kaya ni taada diɛma shee ka nachimbi ni paɣasara laɣam nachimbihi shab ban bɛ toonila ŋmɛrila lunsi ka paɣasari bili ŋun bɛ bi puuni la worimi doli bi ni ŋmɛri lunsi la shɛm dabi shab bin mii ʒɛ bi nyaangi la ŋmɛrila dawulɛ

Sarati n niŋ ka yili maa wurim yili maa ni wurim maa da kaba bɛ di puuni yili maa nyaanga tia nyɛla din saya ka di luɣuli zuɣu yiya ayi biɛni yiya ayi ŋɔ din bi niŋ shɛli ka sagbana maa sabigi yaha